Sola panaal la biŋ, ka pͻgeba banii a ŋmaa gyili. A te taa nuuri a zԑge ka a do saa. Ka bas u bonzeere ane bombuluu.

Bondirii la be kyɛ a bondirii nyɛ, bɛŋ dɔgele mui la ka ba ŋmaa boŋ eŋ a de bɔɔdekyẽẽnee pare , a ŋmaa gyɛlɛɛ pare ka vaare bebe ane taalea.

Dankyini la, ka dɛre tiil, ka bibiiri a zeŋ a dɛre zu, kyɛ ka bɔtɔre a biŋ ba niŋeŋ ane peepa-bil a biŋ a bibiiri niŋeŋ.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

Yiri veɛl la are, are, ka a kyansere e zeere, ka sola panals yɛ biŋ biŋ, ka dɔbɔ bayi araa panals zu, ka bayi zeŋaa zu, ka kaŋ yi a poɔ te vuun, ka ba mine a dɔɔ, a su, kaa dɔbɔ su kparevaare toɔnɔ toɔnɔ kyɛ hɔgle kpogli, doɔ!

Dɔɔ la dɔɔ, ka fenteldigli boma be o neŋeŋ, ka bibiiri a kɔge o, ka ba mine, a zeŋ, kyɛ ka ba mine a are.

Lɔre kãã koɔroo zie la. Ka lɔɛ ayi are, bompelaa ane lɔvaare, ka pɔgbɔ bayi are ane bibiiri bata, ka a pɔge kaŋ a pɛgle boma o nu poɔ, kyɛ ka a bibiiri ka bayi su kparepeɛle a seɛ kuri sɔgelaa kaŋa kuree eɛ wogi ka kaŋ kuree e ŋmaa kyɛ ka moto a wa tɔlɔ.

Nempeɛle gyamaa la are are a su bonsɔglɔ, kyɛ ka ba mine zeŋ. Ka kaŋa gbi dumo a bana naŋ zeŋ niŋeŋ, kyɛ ka daga, kūū daga a biŋ a onaŋ naŋ gbi puoriŋ.

Kõɔ la gaŋ. Ka noba banaar a be a kõɔ poɔ a go ɔnnaa kõɔ ane bootir. Kaa booti kaŋa e pelaa ka kão yi ne tampɛloŋ, ka kão meŋ e buluu.

Lɔzagra la yɛ biŋ biŋ kaa mine ŋmɔɔl ŋmɔɔl ka yirzagera a are koge ka sokoɔraa pi kaa yiri te are Kaa lɔɛ ane nensaalba a kyɛnɛ a sokoɔraa zu.